Mundau yedu ineyi kune zvibhedhlera zvakawanda zvinorapa mikuhlani kana zvirwere zvaunoona, watsika pashi mumavhu unofana kuenda kuchibhedhlera korapwa chirwere chinenge chatekeshera nguwayo.

Munharaunda metinogara kumatunhu unono mune mphatso dzezvibhedhleya dzakasiyana-siyana kuti vanthu vakarwara mukuhlani yemazuwa anaa vanoenda kuzvibhedhleya vobaiwa vopona.

Unoouno kana vanthu varwara kumaNdau uno kune zvirwere kana kuti mikhuhlani yatekeshera yechimanje manje vanoenda kuzvibhedhlera zviri padhuze voosvika vorapiwa vopuwa mutombo vopona.

Kana mundu unnyari mukadzi kanamundurume wazwa nyama dzako dzeirwadza kana mwana mudodori unoenda kuchibhehlera wosvika woona madhokoteya ezvirwere zvinemukurumbira wotatwe nyama dzako panenge parwadza wopona.

Muzvibhedhlera zvemuma ndau munomu muntu akazwa mukuhlani unenge unenge une mukurumbira unotenderwa kurumba kuchibhedhlera ogumayo orapiwa kudzivirira mukuhlani wake.

Nduma ngaihambe mundau dzakasiyana siyana, wandu weibhiirwa ngechirwere chinenge chakurumbira munguwa yona iyoyo kuti kana wazvizwa, wazwa mugudhlani worumba, wohambisa kuenda kuzvibhedhlera kuti upone.

Mukuhlani iriyo iyo mazuwaanaya inouraya hino munthu wazwa mukuhlani ine mukurumbira yemazuwaanaya unotoenda kuzvibhedhlera wotoongororwa kuti mukuhlani wacho waunozwa ngeuri kuti urapike upone ukasadaro unofa.

Muntaraunda metinogara, vantu ngavahambise nduma kuti, kune zvirwere zviri kutekeshera zvechimanje-manje mazuwa anaya. Kuti wasangana nechirwerecho, enda kuchibhedhleya, woorapiwa, wopona.

Mazuwa etinawo anaya, kana muntu wazwa chirwere chine mukurumbira chiri kunesa mazuwa anaya, rumba, wohamba ngetsoka dzako ,woenda kuchibhedhlera chiri padhuze, wopuwa mutombo, wakahluzwa, womwa, wopona.

Muntaraunda medu munomu kune zvibhedhlera zvekuti vana doko kana vazwa mukuhlani vanoendiva navo kuzvibhedhlera. Vosvika vobairwa kuti vaone kupona.

Munharaunda yedu yatinogara mune zvibhehlera zvekuti kana pane zvirwere zvinoendea kune vamwe vantu munopihwa hembe dzekupfeka kuti zvisaenda kune vamwe vantu.

Muntaraunda medu muno kana muntu arwara ngezvirwere zvine mukurumbira zvemazuva ano, ngaaende kuchibhehlera oopuwa mutombo, oorapiwa, opona.

Zvakanaka mundau yedu ineyi yemandau kuti vantu vakarwara vanoenda kuzvibhedhlera vogumeyo vohloyiwa kuti kana vane vanoda kubairwa vobairwa vopona.

Nduma ngaihambe kuti muntu wazwa mikhuhlani iri mukurumbira mazuwa anaya ,waenda kuzvibhedhlera wosvika orapwa opuwa mitombo ophuza wopona.

Vanturume kana kunyari vantukadzi vazve zvirwere zvamazuvano munotenderwa kuenda kuzvibhedhlera mwosvika mwohloyiwa nemuchina yachimanje manje yovheneka mukati mumuromo mwenyu mwopona.

Munharaunda mwedu mwetinogara kunyangwe kundau kwatinogara kana muntu nyara dzake dzasvipa unofanirwa kushamba kana kuti anyari mukuru kana mudodori kuti zvirwere zvisapararira .

Mundau metinogara kana muntaraunda mwetinogara, nduma ngaihambe kune vanthu veshe veshe kunyaa vaisa kana vantukadzi veibhuirwa ngekupona kuti warwara enda kuchibhedhleya woorapwa.

Nduuma ngaihambe, kunyari kunyika dzekubanze dzakatitenderedza kana munomu muZimbabwe munomu, kana mundau metinogara ,kuti vanthu vazwa zvirwere zvemazuwa anaya zviri kutekeshera ngavarumbe voorapwa kuzvibhehlera.

Nduma ngaihambe yeitekeshera mundau dzeshe dzeshe yeibhiira vantu kunyangwe vantu vakuru kana kuti vadodori kuti kana muntu warwara unoenda kuchibhedhlera wosvika wohloyiwa ngemuchini iriyoyechi manje manje wopona.

Nduma ngaihambe kuti vanthu varwara kunyati vana vadodori vakarwara nduma yacho ngaihambiswe kuti vanthu ngavaende koorapwa kuzvibhedhlera ngemadhokotera vapone vomwa mutombo.

Mundaraunda matinogara kunyangwe kundawu dzakasiyana siyana dzekubanze kwenyika yedu vantu varwara vanosise kuenda kuzvibhedhleya zviri padhuze voopiwa mutombo vopuza vopona.

Nduma ngaihambe kunyari kuvana vadodori kunyari kuvantu vakuru muZimbabwe munomu kumaNdau kana kuti munyika dzakatitenderedza kuti kana vantu varwara ngavaende kuzvibhedhlera vohloiwa.

Nduma ngaihambe muzimbabwe munomu kunyati kunyika dzeshe dzakatitenderedza kana muma ntaraunda mwetinogara kuti muntu azwa mukhuhlani unosisa kuenda kuchibhedhlera kupuwa mutombo opuza opona.

Muntaraunda mwakatirenderedza shoko kana kuti nduma ngaihambe yeidzidzisa vantu vakasiyana siyana kuti muntu, kunyaa muntu mukuru kana mwana mudoodori arwara vantu endai kuzvibhedhlera mwoopuwa mitombo momwa mwopora.

Nduma ngaihambe mundaraunda dzakasiyana siyana kana mundau mwedu metinogara dzeitaurira vantu kuti varwara ngavaende kuzvibhedhlera vopuwa mutombo yakasiyana siyana vamwe vapone.

Nduma ngaihambe unono kumandau kana muntaraunda mwetinogara kana kune dzimweni ndau dzisiri munyika medu munomu mezimbabwe kuti kana muntu arwara ngaaende kuchibhedhlera ondorapwa opona.

Nduma ngaihambe mundau yedu ino yemandau kuvanturume nevantukadzi kuti kana muntu azwa mukhuhlani, ngaaende kuzvibhedhlera omwa mutombo, opona.

Unono kundau kwedu kumatundu unono korera vantu vakasiyana siyana vadoko nevanhu vakuru vanoona nguwa yekugara vakaungana veibhiirana mashoko veiti pfungwa dzawo dzikabangwe zvakanaka.

Munharaunda matinogara ukatenderera mundau dzakasiyana-siyana, unotoona vantu vakagara, kana muntu akagarawo anenge ane ndxondo dzisikanyasi kuxabanga zvakanaka. Unofanira kurapwa apone.

Zvakanaka kuti vantu mundaraunda medu metinogara vaone nguwa yekubhuya mashoko vakagarawo vakaungana zvinovabatsira kuti pfungwa dzavo dzigadzikane vakure zvakanaka.

Muntaraunda metinogara, mune miti dzakasiyana-siyana dzetinotofanira kukoshesa kuti dzisatemwa dzinotibatsira pamututu nekufema

Vanthu varwara kundau ineyi yaMarure vanoenda kuzvibhedhlera zvakasiyana-siyana, vosvika vopuwa mitombo, yekuti vaphuze, vamwe, vaone kupona.

Kana muntu arwara zvekuti haachakoni kuhamba munodaidza motikari yekuchibhedhlera youya yomutwara, yomuperekedzera murwere ventu kuti aende korapwa nyama dzake dzinorwadza kuchibhedhlera.

Kuma Ndau, kana tarwara tinoenda kuchibhedhlera, tosvika , torapiwa mukhuhlani yetinenge teizwa, topiwa mutombo, tomwa, topona.

Kana vantu varwara muntaraunda mwedu munomu ,vanoenda kuzvibhedhlera zviri padhuze, vanoosvika voongororwa, vopiwa mitombo yakahluzwa, kuti vaone kuphuza ,kuti vapone.

Idikatika kuchindau unono kupesana antu achienda kuzvibhedhlera. Korapiva kana vazwa mikuhlani kunyazi zvichechana kana vantu vakuru kuti vaone kupona.

Mundau mwetinogara munomu mune mbatso kana kuti zvibhedhlera zvinorapirwa vantu vanenge vazwa ndenda dzakasiyana siyana kuti vopuwa mutombo kuti vamwe vapone.

Muntharaunda metinogara kana mundau metinogara, mune zvibhedhlera zvakawanda. Iyoyo ndokunoti vanthu vakarwara kunyanga vanthu vasharuka kana vana vadodori, vanoendeyo vobairwa ngenaiti vopona.

ZvibhedhLera zvine manakire azvo unono kune mhatso dzezvibhedhlera dzekuti kana vantu varwara kutori nemubhedhu wokuti unotoateyo warwara weirapirweyo kuzvibhedhlerayo.

Zvibhedhlera zviri munthraunda medu kana mundau metinogara zvinobatsira kuti kana vanthu varwara voenda kohloyiwa nhenda dzavo vopedza vopuwa mitombo inenge yakahluzwa vomwa vopona.

Kana vantu varwara muntaraunda yedu ineyi yemandau, vanoenda kuzvibhedhlera. Pavanosvika voningirwa nyama dzavo, vopiwa mitombo, vophuza, vomwa, voona kupona.

Mundau dzedu dzatinogara unono kumandau kune zvibhedhlera zvakasiyana siyana zvekuti vantu varwara vazwa kuti nyama dzinorwadza vanofanira kuenda kohloiwa vopuwa mutombo vomwa vopona.

Muntharaunda medu unono kumaNdau unouno mwera weshe wemunthu anenge arwara unoenda kuchibhedhlera ogumeyo opuwa mutombo wakahluzwa omwa opona.

Nduma ngayihambe kunyari kuvantukadzi, kana kunyari kuvanturume, kuti kana wazva mukhuhlani, unofanira kuhamba weyenda kuchibhedhlera, worapiwa, wopuwa mutombo, wopona.

Munharaunda medu muno kana vantu varwara kumandau uno vanoenda kuzvibhehleya zvakasiyanasiyana vosvika voningirwa vopiwa mitombo vopodza vopona.

Unono kumandau kwedu unono mundau yamarure unono. Vantu vakarwara vanoenda kuzvibhedhlera kana kuti vazwa mukuhlani voenda kuzvibhedhlera vopuva mitombo vopuza vopona.

Unono muchindau unono kune zvibhedhlera zvinorapa mikuhlani nemitombo yakasiyana siyana Kuti vantu vaone kupona muntu arwara anosisa korapwa.

Vantu veshe vari mumandau munomu mwera yeshe kana varwara vanoenda kuchibhehlera chiri padhuze voguma vopiwa mutombo vomwa kuti vapore.

Mundau medu munomu metinogara kana muntaraunda medu metinogara mune zvibhedhlera zvakasiyana-siyana. Kuti vantu vakazwa mukuhlani voenda kuzvibhedhlera, voosvika vopuwa mutombo vomwa vopona.

Unono kumandau unono kune zvibhehlera zvakasiyana siyana zvinodetsera vantu kuti vakazwa mukuhlani voenda kupuwa mitombo yakahluzwa vomwa.

Vanthu munharaunda mwedu, majaha nendombi, kunyati vantu vakuru vanosisira kudetserwa veidzidziswa ngendaya yekupona. Kuti muntu arwara unosisa kuaende kuchibhehleya opuwa mutombo opuza opona.

Ijeejee kuzama kurapa nekupedza mikhuhlani kuvantu kumandau uno kwaakutoita manteyanteya eshe ekuzama kufundisana kuti muntu kana arwara unoenda kuchibhehlera.

Kuchindau kwedu inono kune mbiti dzakasiyana-siyana dzinogadziriswa mitombo yechinyakare inohluzwa. Kuti muntu arwara omwa mitombo oona kupona.

Nduma ngayihambe muntaraunda mwedu mwamaRure unowu kumaNdau, kuti ane zvirwere zvamazuwa anaya zvatekeshera, kuti vantu vazvizwa ngavaende kuzvibhedhlera vohloyiwa, vopuwa mutombo, vopona.

Nduma ngaihambe kune zvirwere zvamazuwa anaa zvadayi kutekeshera ngekuti kune zvirwere zvakawanda kuti wazvizwa, wazwa kuti mwiri wako auxabangi zvakanaka, rumba pachibhedhleya woobatsirwa wopuwe mutombo wopona.

Munyika yedu munomu yeZimbabwe kumandau unono zuwa rezvirwere zveshe zvinotambudza nyama dzevantu rinocherechedzwa kana kunyika dzakatikomberedza kuti muntu warwara rapiwa.

Nduma ngaihambe mundau dzatinogara muZimbabwe munomu kuti muntu warwara woende kuchibhedhleya worapwa wopona kana kunyari kuRwandayo mai irikuhamba nduma yekuti vantu varwara ngavaende kuzvibhedhlera.

Mundau munomu metinogara kana munharaunda munomu metinogara nduma ngaihambe muZimbabwe munomu. Kunyari kubanze kwenyika dzakatitenderedza kuti kana vantu varwara ngavaende koohloiwa kuzvibhendlera zviri padhuze. Vorapwa, vopona.

Ndima ngaihambe mudunhu redu muno umu, kumandau kwamarure kunoku. Kufundisa vantu kuti kana varwara ngavaende pazvibhedhlera zviripadhuze voorapwa vopona.

Munharaunda mwedu mwetinogara kune zvibhedhlera zvinorapirwa vanthu kana vazwa mukhuhlani vanotowata pamubhedhu veigara ngekuzvibhedhlerayo veipuwa mitombo kuti vamwe vapone.

Aaaa unono kumaNdau kwedu unono antuwee kune zvibhedhlera peyani zvakasiyana siyana zvinoti madzimai antu akuru nevanturume varwara vazwa mukhuhlani voenda koopuwe mutombo vopona.

Mundawo metinogara munembatso dzakasiyana siyana, dzezvibhedlera dzekuti kuti munhu arwara kana kubva mukhuhlane unoyenda kuchibhedhlera opiwa mutombo omwa.

Eraa dikatika kee kuri kuhleya kuti ndaramo dzevanthu dziti tatamukei vasharuka nevana vadoodori raagaya gaya kuenda kuzvibhedhleya korapwa kuti vapone.

Mundau medu munomu, kana muntu arwara, kana kuzwa mukhuhlani, azvineyi kuti muntu mukuru kana muntu mudoko, unoenda kuchibhedhlera, osvika opiwa mumitombo yakasiyana-siyana, inoenderana nechirwere cheanozwa, opona.

Nduma yato mundaraunda medu Ngeyekupona muntu rume muntu kadzi nevana vadodori atorwara weshe ngarumbe aende kuchibhedhlera ondorapwa opuwa mutombo wechimanje manje kana wembiti dzekudhaya.

Munomu muntaraunda metinogara kana muntukadzi kana munturume kana zvichechana kunyane ndumure, majaha nemhandara, varwara vanoenda kuzvibhedhlera korapwa. Vopuwa mutombo, vopona.

Yakange kwava kukwira nekudzaka mukanyi mwedu munomu mumandau kuti muntu arwara ungaa mwana rume kana muntu kadzi. Unoenda kuchibhedhlera kana mwana udodori orapwa opuwa mutombo opuza opona.

Aah peshe peshe pawanohamba kune mhatso dzezvibhedhlera kumandau unono kana kuti muntharaunda mwetinotogara dzirimwo nekuti warwara unoenda kuchibhedhlera wopuwa mutombo kana muchini yekuti ushandise wopona.

Mundau metino gara mu nyika ye maroro mune zvibhedhlera zvakawanda zvekuti kana vantu varwara kana kuzwa mu kuhlani voenda korapwa vopona vopuwa mutombo vomwa.

Mundau metinogara kune zvibhedhleya zvakasiyana siyana kunoenda korapiwa vantu vakuru anyari ana adodori voenda kopuwa mutombo vomwa vopona.

Munomu mumandau, muntu akarwara, unoenda kuchibhedhlera chiri padhuzepo. Ogumepo oningirwa ngemuchini yechimanje-manje, kana kuti orapiwa, opuwa mitombo ,unoenderana nezvaanozwa.

Kana warwa muntu kunyati vantu vakuru kana vana vadoko unofanira kuenda kuchibhehleya kuwoningirwa kana kunohloyiwa nemadhokodheya worapiwa wopona.

Muntaraunda medu, kundau dzetinogara ,kune mphatso dzezvibhedhlera ,nemphatso dzekuisa mitombo, kuti muntu arwara ,oenda kootenga mutombo ,omwa ,opona.

Kunyari kuRwanda kutoriwo nemishina yechimanje-manje kuzvibhedhlera zvawo kana munomu mumandau mune michina yechimanje-manje inoongorora munyama dzemukati worapirwa mukatimwo munonga meirwadza kuti upone.

Mphandara kana majaha kana huchechana kana muntu weshe ngaaende kuchibhedhlera kana arwara opuwa mutombo, wekuti urapirwe makodo ako ngemukati kana nyama dzako ngemukati dzeirwadza.

Muzvibhehlera zviri mundau mwedu muno, mwa Marure munoumu mutori nechimichini inoningira kunyange mukhuhlani unenge wanesa watenderera nengazi mumwiri mwako unorapiwa wopona.

Munomu mundau mwatinogara kana mundharaunda dzakati komberedza mune zvibhehlera zvakasiyana siyana zvinoti kana wagumeyo weizwa mukhuhlani wotariswa nyama yako yemukati woongororwa mumakodo kuti upone

Mitombo inorapira mukati mwenyama dzinenge dzeirwadza inotoonekwawo unono munharaunda mwedu mumandau, kana kwetinogara unono muzvibhedhlera zviri padhuze pedu unotorapwa wopona.

Vangava vantu vakuru, varume nemadzimayi kana zvichechana kana ntombi nembandara kana varwara vanoenda kuzvibhedhlera zviripadhuze vopuwa mitombo inorapira ngechemukati menyama dzavo dzinorwadza.

Uneno kumandau kwedu uneno, kana muntu kana kuti mwera uri ngeuri arwara eshe, kuhamba kuenda kuchibhedhlera korapwa wopuwa mutombo worapira ngemukati zvinonga zveikuhlabanga mwiri wako .

Muntaraunda medu munomu mune zvibhedhlera zvasiyana zvekuti kana muntu arwara ungaa mwana mudodori kana vantu vakuru unofanira kupuwa mutombo unorapira ngekati mwenyama dzake dzinenge dzeimunxabanga kuti apone.

Kundau dzatinogara munomu kune zvibhedhlera zvakasiyana-siyana ngekuti kana warwara unoenda kuzvibhedhlera wopuwa mutombo wekurapa maziso akongemukati kana eirwadza.

Kana vantu varwara mundau yemandau unono, kana kuti mundau dze dzakatitenderedza tinofana kuenda kuzvibhedhlera korapwa. Torapwa zvirwere zvinorwadza zvacho zvemukati ngemadhokoteya topona.

Herabesanwa ke mumandau munomu muyera yevantu vakasiyana siyana vakazwa mukuhlane vanoenda kuzvibhedhlera vogumeyo vorapirwa ngemuchini vopuwa mitombo inorapa ngemukati vopona.

Zvibhehlera zviri kumandau unono zvitori nei nemitombo inorapire mukati mwemabhonzo kuti kana munhu eirwara opuwa omwa orapika ngemukati.

Mundau medu munomu mundaraunda matinogara kana munzvimbo matinogara mune zvibhehlera zvakasiyana siyana zvinoti kana wanzwa mukuhlani woenda wosvika wopuwa mitombo unorapira ngechemukati memakodo ako kana enyama dzako dzinorwadza.

Mitombo yetinopiwa kuzvibhedhlera unoono kumandau kwedu unono ngemadhokotera edu, inotirapira ngechemukati yeivheneka nyama kuona kuti panorwadza ngepari, yorapa apapo pemene-mene pacho.

Ku chindau kwedu unono kune zvibhelera zvakasiyana siyana kuti warwara unopuwa mutombo unorapira mukati mwemakodo ako nenyama dzinenge dzazwa mukuhlani worapira ngemukati kuti upone.

Kune mhatso dzinongwaririrwa mitombo inenge yakaongororwa inorapa zvirwere zvakasiyana-siyana kana mikhulani yakasiyana-siyana kuzvibhehlera unono, kumandau unono vantu vomwa vopona.

Unono kumandau kune michini yakaawanda yechimanje manje inoo tarisa kana kuningira mukati mwenyama dzemunhu mwaanenge eizwe kurwadza kana mumakodo voona kuti upiwe zvinokuponesa.

Mundau medu munomu metinogara, mune zvibhedhlera zvine michina yakasiyana-siyana, inoongorora makodo evantu, kana nyama dzevantu panenge peirwadza oona kupuwa mutombo opona.

Wasvika kuzvibhedhlera kumandau kwedu kunoku kune mbatso dziri mukati mondoningurwa nyama dzako kana makodo Ako nemichini inenge iriyo wokupa mutombo unoenderana nechirwere chako.

Muzvibhedhlera mwedu munomu kana muntu vazwa kuti nyama dzako dzinorwadza. Kana kuti vazwa mukuhlani unoenda vonoongororwa kune mhatso dzinoongororwa kuzvibhedhlera yoyo. Vopuva mitombo unoenderana nezveunenge veirwara kuti.

Mundau metinogara mune zvibhedhlera zvinobatsira kuongorora kana kutitarisa zvetinozwa ngechemukati-kati mwenyama kana mumakodo mwedu kuti tipone.

Muzvibhedhleya, kumaNdau unouno kune mhatso dziri ngemukati kati dzekuti weizwa nyama yako yeirwadza, unoenda kohloyiwa, woningirwa ngemucheni mukati kati mwenyama dzako. Wapedza, wopuwa mutombo unoenderana nechirwere chaunozwa.

Mundawu matinogara kumaNdawu unonu kumatundu unonu kune mbatso nezvhibhedhlera dzinowanikwa michini yechimanje manje inovheneka makodo kunyangwe nenyama dzemukati dzinorwadza.

Kama wararwa kumaNdau unonu kune mbatso dzechibhedhlera dzakawanda dzakasiyana-siyana dzinooneka michini yekuongorora mukati mwenyama yako kunyangwe mwemakodo ako anenge eyirwadza kuti upone.

Mundau dzetinogara kumandau unono kunezvibhedhlera zvakasiyana siyana pekuti muntu azwa mukhuhlane unoenda koongororwa makodo ake kana nyama dzake dzemukati kuti aone kurapiwa aone kupuwa kutombo apone.

Muzvibhedhlera zvedu mudzimwe ndau mune michini yechimanje manje inoti kunyati muntu ane ntumbu kana kuningirwa kuti une ntumbu ere onotariswa oonekwa kuti unayo ngemichini.

Kumandau unono kune mhatso dzinenge dzine michini yechimanje-manje. Yekuti muntu unoenda koongororwa chinenge cheirwadza kunyazi mumakodo kana munyama dzake kuti apone.

Kundau ine uno kwaMarure kumaNdau unouno, kune mbatso dzekuti kana muntu warwara woende koongororwa nenyama dzako dzemukati-kati woende koongorwa nenyama dzako dzemukati-kati woongororwa mumabhonzo kuti chinorwadza chione kurapika.

Mundau munomu mwetinogara mune mbatso dzezvibhedhlera zvekuti vantu weizwa mikhuhlani voende kooongororwa zvavanenge veizwa vorapiwa vopuwa mitombo vomwa vopona.

Muzvibhedhlera medu munomu mumandau munomu mune mhatso dziri ngemukati dzinoita mishando wekuti dzinogara mitombo inenge yakaongororwa kuti ione kurapa zvirwere zvakasiyana-siyana.

Muzvibhendlera mwo munomu mundau zvakasiyana siyana zvedu mune michini inoongorora zvirwere zveunenge weizwa zviri ngemunyama dzemukati mumakodo woona kupuwa mutombo zvinoenderana ngezveunozwa.

Kumandau kwedu unono kunewo midziyo yakasiyana siyana inoonekwa muzvibhedhlera kwaunoti vazwa mukuhlani wenda kunoongororwa makodo ako kana nyama dzako dzeirwadza wopona.

Muntu arwara unifanira kuenda kumbatso dziri kumandau unono dzinoongorora makodo kana nyama dzinorwadza kuti aone kuti chii chinorwadza opuwa mutombo opuza opona.

Muntau yatinogara kunezvibhelera zvine michini yakasiyana siyana yekuti yekuti inoongorora makodo kana nyama dzako dzemukati dzeirwadza kuti urapwe upone.

Vantu vanenge vane vana vadoko veizwa mikuhlani neavo vakatwara mimba vanosisa kuenda nemimba dzawo nevana vavo kuzvibhedhlera kuti vohloiwa vapone.

Mundau mwedu munomu madzimai ane mimba anoende kuzvibhedhlera zviri padhuze kana mimba dzasvika kana dzisati kooningirwa kuti vana vakagara zvakanaka ere mundani.

Vantu kumandau unono vanozwa mizwazwaza neavo vakatwara mimba dzinenge dzaguma nedzisati dzaguma vanoenda kuzvibhedhlera kopuwa hembe dzavanopuwa kuti vabatsirike.

Mundau mwedu munomu vantu vakatwara mimba dzoda kuguma anosisa kuenda kuzvibhehlera kundohloiwa kuti ana akagara zvakanaka ere. Neana anenge arwara ngavaende kuchibhehlera kundohloiwa.

Vantu vanonga veizwe mukhuhlane kana muzwazwazwa nevaro vakatwara mimba dzinenge dzaguma mukuwo vanosisa kuenda kuchibhehlera koningirwa kuti vana vakagara zvakanaka ere.

Munharaunda mwedu munoomu mune mhatso dzemadzimai anemimba dzaguma nedzisati nedzekuti vobarira kana mimba dzawo dzaguma.

Muchini yechimanje-manje irkuzvibhedhlera unono kwedu kumandau unono yakasiyana-siyana inobatsira vantu kuti vazwa mukhuhlani yovheneka ngechemukati, nemakodo edu kunyange nenyama dzedu dzirwadza.

Hezvange peshe pashe iwo mandau medu muzvi bhehleya zvakati tenderedza kuti wagumayo unopiwa muchini inovheneka imi woyo mukati menyama dzako wopiwa mutombo wopona

Unono kumandau unono kune mhatso dzezvibhelera imwi nayi!, dzine michini yechimanjemanje yekuti munhu akarwara unoenda koningira ngechemukati mwemakodo ake imwi nai!, kana munyama dzake orapiwa opona.

Mundau matinogara mune mbatso dzakati siyanei siyanei dzezvibhedhlera dzine michini yechimanje manje inoningira makodo kana nyama nemukati weirwara wohloiwa wopuwa mutombo wopona.

Mundau matoponera kune zvibhedhlera zvakasiyana-siyana kuma ndau unono kune michina inoongorora antu mukati memakodo awo kana menyama dzawo vorapwa vopona.

Inono kumandau unono kune zvibhehleya zvakasiyana siyana zvibhehleya izvi zvine muchini yechimanje manje inombaivheneka mukati memakodo kana nyama inge ichirwadza kuti urapwe upone.

Zvakanaka kupota vantu veienda koohloiwa ndengo dzavo dzakafishika dzemukati kuvharira zvibingaidzo zvingadai zveinyangwira mumiganga yeshe-yeshe yevanogara ngemichina yechimanje-manje.

Kundau unono kwetinogara ,kana kunharaunda kwetinogara kune zvibhehlera zvakawanda zvine michini yakasiyana siyana anhuweee inoongoorora kunyati warwadziwa ngemakodo ako emukati kana nyama dzemukati ,unopona.

Zvibhedhlera zviri kundau unono kumandau zvakawanda uye zvakasiyana zvine muchina wechinmanje manje unodetsera kuvheneka munyama dzedu kana makodo achirwadza.

Mundau mwetinogara kana muntaraunda mwetinogara mune zvibhedhlera zvakasiyana siyana zvine michini yechimanje manje inodetsera kurapa ngemukati kana makodo eirwadza kana nyama yeirwadza ngemukati.

Muzvibhedhlera mune michini yechimanje manje imweni inotopfekedzwa munyama dzako vohloya zvavanenge vaida kuona vapedza worapiwa ngemadhokodheya vokupa mutombo unoenderana nechirwere chavanenge vahloya.

Unono tinokurudzira kuti ,kumandau, zvakanaka kupota vanthu vapote veiende kohloiwa kuchibhehlera kuitira kuti vaongororwe ngemichini yechi manje manje ,vorapiwa ,vopona.

Michini yechimanje-manje iri muzvibhedhlera zviri kumandau unono hayi yakasiyana-siyana inorapa kutangira mumadhoyo mweshe mumakodo mwenyama dzedu, munovhenekwa wopona, waenda kuchibhedhlera.

Mumandau medu munomu maane muchini yemukuwo uno inoningira mukati mwemakodo kana mwenyama dzinenge dzeirwadza kuti urapiwe upone.

Mundau metinogara kune mbatso dzakasiyana-siyana dzezvibhehlera dzine muchina yechimanje manje inoongorora nyama dzemukatu kunyangwe makodo emukati akarwadza opona .

Mundau medu, muntaraunda metinogara kune mhatso dzezvibhehlera, dzekuti kana muntu arwara unoendeyo wosvika kune michini inokuongorora kuti uone kupona.

Unonono kumandau kwedu unono kune zvibhedhlera zvakasiyana-siyana kune michina yechimanje manje yekuti kana muntu arwara ohloiwa nemukati kwenyama dzake dzinorwadza kana makodo opona.

Mundau munono mwetinonogara ,mumandau muno munezvibhehlera zvakasiyanasiyana zvekuti muntu arwara unovhenekwa munyama dzemukati kana makodo opona.

Mundau matinogara kana mundu arwara anohamba oenda kuchibhedhlera ogumeyo orapiwa opuwe mutombo unorapa zvemukati kati make munorwadza mungawa makodo kana munyama opona.

Unono kumandau unono, kune mphatso dzakawanda dzezvibhedhlera, dzinowanikwa michina yechimanje-manje, inovheneka mukati mwemakodo evantu ,kana munyama dzavo dzeirwadza kuti vapone.

Kumhatso dziri unono kumandau kune zvibhedhlera zvakawanda zvakasiyana siyana zvine michini yechimanje manje inoningira nechemukati antu woye nemakodo eantu kuti kana arwara vorapiwe nyama dzavo ngemukati zvakanaka ngemichini

Muzvibhedhlera zviri mumandau unono zvakasiyana siyana kune michini yechimanje manje Initarisa makodo kana nyama dzedu dzemukati dzinenge dzeirwadza kuti tione kupona.

Muntaraunda metinogara kune zvibhedhlera zvakasiyana siyana kune michini inovheneka makodo kana nyama dzemuntu unenge eizwe mukuhlani worapwa wopora.

Mundau yatinogaramo munomu mune mbatso dzezvibhedhlera dzakasiyana-siyana , kuzvibhedhlerayo kune michini inotarisa makodo evantu nemukati kati kuti urapiwe upone.

Mundau mwedu mwatinogara mune mhatso Kana zvibhedhleya zvinenge zvine michini yechimanje manje inobatsira kutarisa makodo evantu panyama dzawo ngemukati kuti vapore.

Mundau medu munomu metinogara mamarure munomu kumandau unono. Kune zvibhedhlera zvakasiyana-siyana zvine michina yechimanje-manje, inovheneka imwi voye kunyangwe makodo emukati kana nyama dzemukati dzarwadza vorapwa vopona.

Mundau yamarure ineyina kumandau unono kune zvibhedhlera zvakasiyana -siyana zvine michina yechimanje-manje inovheneka makodo kana nyama yemukati kuti warwara woona kurapika.

Muxvibhedhlera mundau mwetinogara mune muchini yekuti ukaendeyo imweni inoite ekutosundwa yekurapa yeikuhloya kana pane panorwadza ngemukati mumabho kodo kana munyama wopo.

Mundau mwedu munomu kana munthu arwara unoenda kuchibhehleya worapwa ,wopuwa mitombo imweni yacho inenge iri yekuzora yechipinda munyama mwako.

Mundau medu metinogara, kana muntaraunda medu mwetinogara kumandau unono, kune zvibhedhleya zvine michina yakasiyana-siyana , yechimanje-manje, inovheneka makodo kana nyama dzedu dzeirwadza, torapiwa, topona.

Muzvibhedhlera zvedu unono kumandau unono, kune mphatso dzinenge dzine michina yechimanje-manje, inoongorora nyama dzemukati dzinenge dzazwa mukhuhlani, kana makodo emukati.

Kuchindau kwedu unono kunemhatso dzezvibhehlera dzine michina yechimanje manje yekuti kana mundu warwara wazwa mukuhlani unoningirwa makodo emukati kana nyama dzemukati worapika wopona

Michhini yechimanje-manje, inoonekwa kuzvibhedhlera, kumandau unono, inobatsira vanthu, vanenge vane mukhuhlani kuti vaone kupona. Voovhenekwa panenge peirwadza pacho, vopuwa mutombo.

Muzvibhehlera zviri kumandau unono zvakasiyana -siyana kune michini yechimanje-manje inotarisa makodo kana nyama dzedu dzemukati dzinenge dzeirwadza kuti uone kurapiwa.

Zvibhedhleya zvekumandau unono ke zvakabanaka zvine michini inodetsera vantu kuvheneka zvemukati kati nemakodo avo kana munyama dzavo dzinorwadza kuti vaone kupona.

Muzvibhedhlera, zviri mumandau unono, kana muntaraunda dzetinogara, kana kunyari kunyika dzimweni dzakatitenderedza, kune michini yechimanje-manje inovheneka mumakodo emukati nenyama dzemukati kuti tipone.

Mundau yedu yemaroro ineyi ine zvibhedhlera zvekuti vantu vakarwara mumandau, voosvika voningirwa ngemuchina yechimanje manje. Mumakodo nemumweni munenge mweirwadza kuti vapone.

Mundau yedu yatinogara munezvibhehlera zvakasiyanasiyana yei kumandau unono kunemichini yechimanjemanje yakanaka inotohloya muntu mabhonzo emukati nenyama dzake kuti apone.

Mundau ino yamarure here kumandau unono kune zvibhedhlera zvakasiyana-siyana zvekuti kana weizwa mukuhlani, unohloyiwa ngemukati memakodo ako ngemichini dzechimanje-manje. Voone kuti chii chinorrwadza.

Muzvibhedhleya zviri unono kumatundu unono mune michini yakasiyana siyana inoningira zvaunenge weizwa mukati mwenyama yako kana kuti mwemakodo ako kuti uone kurapika chaunozwa chacho wopona.

Mundau yaMaruvene kundau kwetinogara kumandau unono kune zvibhedhlera zvakasiyana siyana zvakawanda zvine michini yechimanje manje inoningira makodo emukati kana nyama dzemukati , kuti pane panorwadza kuti urapiwe upone .

Mundau medu metinogaramo mumandau here munezvibhedhlera zvakasiyana-siyana zvinemichini yechimanje-manje, inovheneka makodo emukati-kati, kunyangwe nenyama dzemukati kana teizwa mukhuhlane zviyani, wopuwa mutombo wopona.

Muzvibhedhlera medu munomu munandau munomu mune michini yechi manje manje yakanasa kugadzirwa zvakanaka zvekuti inohloya vantu zvakanaka kana varwara wohloiwa ngemukati wopona.

Michini yakasiyana siyana yechimanje manje inoonekwawo kana wahamba weienda kuchibhedhleya mwiri dzeirwadza. Kuti uende koorapiwa weivhenekwa mukati mwenyama dzako munorwadza woona kupona.

Mundau medu metinogara kana muntaraunda medu metinogara mu e mbhatso dzezvibhedhlera dzinenge dzine mitombo yechimanjemnje yekuti kana muntu arwata opuwa opona.

Mumatundu matinogara munomu mune zvibhedhlera zvine mitombo yechimanje manje zvekuti kana muntu akazwa nyama dzake dzeirwadza oenda kopuwa mutombo opuza opona.

Munomu mumatunthu munomu raabesanwa pheyani munthu weshe mwera weshe anenge arwara kurumba imwi nayi kuenda kuchibhedhleya kuenda korapwa. Ogumeyo opuwa mutombo wechimanje manje ophuza opona.

Unono kumaNdau kwedu eree kune zvibhedhlera zvakasiyana siyana uye zvakawanda. Zvinoti kana muntu azwa mukhuhlani unoendeyo osvika opuwe mutombo wechimanje manje wakahluzwa omwa opona.

Munyika yaMarure inoyi , kumandau unono vanthu vakarwara vanoenda kuchibhehlera zviri padhuze, vosvika vopuwa mutombo yechimanje manje yakahluzwa vomwa vopona.

Muntaraunda metinogara kana mundau matinogara, kana muntu arwara unoende kuzvibhedhlera osvika , opiwa mutombo, opuza kuti apone.

Pawandohamba peshe -peshe mundau dzedu munomu , muzvibhedhleya zvee mundau medu mumandau munomu, ukaendeyo kana, une mukhuhlani weirwara, unopiwa mitombo yaayo yechimanje-manje ,womwa wopona.

Mundau medu munomu metinogara, mune zvibhedhlera zvakasiyana-siyazvekuti muntu azwa mukhuhlani unoenda ogumeyo opuwa mutombo ophuza opona.

Muntaraunda mwedu mwetinogara mune zvibhedhlera zvakasiyana siyana zvekuti vantu vanzwa nyama dzawo kana mikuhlane vanoenda kuzvibhedhlera vosvika vopiwa mitombo yakahluswa, yechimanje manje vomwa vopona.

Mundau medu kana warwara ,unoenda kuzvibhedhlera zviri padhuze ,wosvika wopuwa mutombo, wophuza, inenge yakahluzwa, kuti uone kupona.

Kumandau kwedu unono kana muntu arwara kuenda kuchibhedhera osvika opuwe mutombo yakahluzwa kuti amwe aone kupona.

Munharaunda mwetinogara mune zvibhedhlera zvakawanda zvakasiyana siyana zvinoti kana munhu arwara unoenda ohloyiwa opuwe mitombo opuza yechimanje manje inoenderana nenhenda yaanozwa.

Kundau dzetinogara kune zvibhedhlera zvakawanda ,uye zvakasiyana-siyana, zvinotengesa mitombo yechimanje-manje imwi nayi, inenge iri mumabhodhleya yakahluzwa yekupa vantu vazwa mukhuhlani vapore.

Kuchindau unono tinogone kuti muntu akazwe mukhuhlani oenda kuchibhedhlera oosvika opuwa mutombo wechimanje manje opuza ouna kupona.

Munthu uri kana uri, unyaa mwana mudoodori ungaa muntu mukuru kana arwara ngaaende kuchibhehlera chiri padzuze mumandau muno orapiwa opuwa mitombo wechimanje manje opuza opona.

Mundau mwetinogara munezvibhehlera zvakasiyana siyana panoti wazwa mukuhlani worumba wosvika wopuwa mutombo yechimanje manje inenge iri mumabhohleya akafana kuti upone .

Munharaunda medu munoumu mune zvibhehlera zvakasiyanasiyana kana mundau dzatinogara kumandau unono muntu arwara unoenda kuchibhehlera osvika opiwa mutombo wechimanje manje opuza opona.

Kuma ndau kwedu unono kune mhatso kana kuti zvibhedhlera zvine mitombo yechimanje-manje. Yekuti muntu ukazwe mukuhlani voenda kuchibhedhlera iyo vosvika kupuva mutombo vomwa vopora.

Mitombo yechimanje manje inobetsera kurapa mukuhlani inenge iine vantu kana nyama dzinenge dzeirwadza kino unono kumandau kune zvibhedhlera zvinopa mitombo iyoyo yakasiyana siyana.

Mitombo yechimanje manje inobaadetsera peyani ngekuti inobaanase kunanganidza panenge peirwadza pacho mukati mwenyama dzako. Saka kana muntu warwara unosisira kuende kuchibhedhlera koorapwa.

Zvakabaanaka maningi kuti unoenda kuchibhedhlera kana kuti warwara woosvikayo wohamba wopuwa mutombo wekuti umwe wechimanje-manje unenge wakahluzwa, wopona.

Mundau yetinogara inei kana angaa majaha kana mhandara kana vantu vakuru kana vadoko kana antu varwara vanoenda kuzvibhedhlera vosvika kuzvibhedhlera vopuwa mutombo yechimanje manje bophuza vopona.

Kana munhu arwara kumandau uno ere unoende kuchibhehleya osvika otenga mitombo kana kupiwa mitombo yechimanjemanje omwa opona inenge irimumabhohleya.

Antu woye mundau yedu ineyi yaMaruri kana muntu arwara unoenda kuchibhedhlera ogumeyo opuwa mutombo wechimanje manje opuza kuti apone.

Mutombo wechizvino zvino imwe nai kumandau unono unotoiswa mumweni makavharika mekuti mututu usapinda kana mumabhohleya ndomaunoonekwa waenda kuzvibhedhlera weizwa mukuhlani wopuwa womwa.

Muzvibhedhlera medu munomu muma ndau kana muntu arwara unoenda kuchibhedhlera ogumeyo opuwe mitombo yechimanje manje inonga yakafukidzwawo kuti isapindwa nemututu omwa opona.

Kuma ndau unono kune zvibhedhlera zvekuti vantu vazwa mu kuhlani vanoenda korapwa vo piwa mutombo yechi manje manje imweni inenge iri muma bhodhlera vomwa kuti vapone.

Anhuwoye amunawoye mitombo yechimanje manje inobadetsera maningi vantu munturaunda mwedu kana vantu varwara vanoenda koiona kuzvibhedhlera zviri padhuze nemwetinogara vopona.

Kuzvigwehlera zveunono kumandau ,kana kumatundu eunono kwatinogara kunoti muntu akarwara oenda kuchigwehlera ugumeyo opihwa mutambo wechimanje manje umweni unonga uri mumabhogwehleya omwa opora .

Unyari uri muntu mukuru kana mwana udodori enda kuchibhedhlera korapiwa kuti upore kana wanzwa panorwadza wagumeyo unopuwa mutombo wechimanje manje unotoshandirana nepaunenge uchinzwa panorwadza.

Vangava vandani vangava vane mikuhlani yakasiyana-siyana zvinodiwa zve kupuza mitombo yemazuva ano kuti mikuhlani yavo ione kutandauka vapone.

Mundau metinogara munomu mumandau kana mudhuze medu munomu mumatuntu mune zvibhehlera dzekuti muntu wanzwa mukhuhlani woenda wosvika wopuwa mutombo wechimanje-manje umweni unenge wakatonyorwa womwa kuti upone.

Mundau medu metinogara kana mundaraunda medu metinogara kana muntu azwa mukhuhlani kana kutu muntu akarwara unoenda kuchibhedhlera osvika opuwa mutombo omwa..

Ere anthu woye vanthu kumatunthu unono vanoti kana vazwa mukhuhlani vanohamba veiende kuzvibhedhlera koorapiwa vopuwa mitombo yekuphuza vomwa vopona yechimanje -manje.

Kumandau kwedu unono kune zvibhehlera zvakasiyana siyana kuti muntu ukanzwa muviri weirwadza kana mukuhlani woenda kuchibhehleya wosvika wopuwa mutombo imweni inenge iri mumabhehleya kuti umwe upone.

Mumandau kwedu unono kunyika yaMarurewee ,kune zvibhedhlera zvakawanda zvinetepa mitombo, unenge uri mumabhedhleya wekuti kana warwara, woona kumwa, wopona.

Mundau metinogara kana muntaraunda metinogara rabesanwa muntu kutsvaka kupona eienda kuchibhedhleya kana zvibhedhleya zviri padhuzepo korapwa opuwa mutombo kana eizwa mukuhlani omwa opona.

Munda medu umu mumandau kana muntu arwara unoenda kuchibhehlera osvika opuwa mutombo wechimanje-manje unenge wakahluzwa womwa wopona.

Kana wasvika kuzvibhedhlera zvirikumaNdau unoono kana munharaunda medu metinogara kwaMarure unoono. Unoti kana warwara wohamba hako weienda kuchibhedhlera. Wagumeyo kuchibhedhlera wopuwa mutombo wechimanje-manjeyo unenge uri mumabhohleya womwa.

Unono kumandau unono kutori nembatso dzezvibhedhleya dzakasiyana siyana kuona kuti kana wazwa mukhuhlane woenda kuchibhehleya wopuwa mutombo yechimanje manje womwa wopona.

Mundau mwatinogara mumandau unono, kune zvibhedhlera zvine mutombo yakasiyana siyana yekuti muntu azwa mukhuhlani ndokwaanoenda koopuwa mutombo. Omwa, opona.

Mumandau medu munomu mune zvibhedhlera zvakasiyana-siyana ,zvekuti kana muntu azwa kurwadziwa kwentengo yake yakafishika yemukati kana yekubanze, unosisa kuenda kuchibhedhlera korapwa, kuti opuwa mutombo wechimanje-manje, kuti apone.

Mumatuntu munomu munyika yamarure kana munthu arwara unoenda kuchibhedhlera oogumeyo opuwa mutombo wechimanjemanje omwa, umweni wacho unenge uri mumabhodhleya.

Vantu vakarwara mundaraunda medu metinogara kunyangwe vantu rume kana vantu kadzi vanoenda kuzvibhedhlera kohloiwa vopuwa mitombo yechimanje manje kuti vamweni mikuhlani yawo ipere.

Mitombo yechimanje-manje inodetsera kune ava vantu kunyangwe ndanga iri neiri. Anenge azwa mukuhlani eida kupona unoenda kuchibhedhlera omwa mutombo yechimanje-manje.

MwaMarure munomu, mundau mwedu munoumu, munezvibhedhlera zvinemitombo yechimanje-manje, yekuti muntu azwa mukhuhlane oenda kuchibhedhlera orapwa opona.

Mwera eshe iri mumandau unono ingaa iri ngeiri. Vantu kana varwara vanoenda kuzvibhedhlera vogumeyo vopuva mutombo vechimanje-manje vomwa vopona.

Zvakanaka muntaraunda mwedu matinogara kana mundau medu matinogara kuti vanthu vaone nguva yekuronza mashoko zvinobatsira mupfungwa dzavo, mundaramo dzavo.

Mundau mwedu mwetinogara mune zvibhehlera zvevana vadodori kuti vana vadodori vakarwara voenda kuzvibhedhlera yo vosvika vopiwa mitombo vorapwa vopuza .

Munharaunda metinogara mune mhatso dzeana adodori dzevanorapirwa kana varwara. Nepekutoti vaise zviro zvawo vana vadoko vacho muzvibhedhleramwo paripo.

Muzvibhedhlera kwedu unono kumandau kana ana adodori akarwara vanoendeswa kuzvibhedhlera zvavo kwavanosvika voningirwa zvinenge zvichivarwadza vorapiwa vopona vopuwa nezvekutambisa kuti vatambise.

Mundau medu munomu mune zvibhedhlera zvevana vadodori zvinodetsera kuti kana mwana arwara aende korapwa opona nekubairwa mitombo inoenderana nezera rake.

Mundau yedu ineyi yechindau, kune zvibhedhlera pheyani zveana adoodori. Zvekuti ana adoodori kana arwara oenda kuzvibhedhlera, vorapiwa ngemadhokodheya, vopona, panenge peirwadza popora.

Kumandau unono kana mundau mwedu mwatinogara kune mbatso yezvibhedhlera yeana adodori kuti kana vana vadodori varwara vakazwa mukuhlani voende kuzvibhedhlera vopona.

Muzvibhehlera zveunono kundau dzetinogara kune zvibhedhlera zvevana vadadidori zvekuti kune michini yechimanjemanje avanenge veitoonawo zvinotoaraidza zvinenge zveibuda pamuchiniwo opona.

Mundau yaMarure muyani mune mphatso kana kuti zvibhedhlera zvevana vadoodori kuti kana vakarwara mukuhlani voende korapwa vopona.

Unono kumandau unono kune zvibhedhlera zvevana vadodori kana varwara vanoenda iyoyo vorapwa vopona kune michina yechimanje manje inovadetsera kupona kana Kutwasanura makodo awo emukati kana mabhasikoro ekuchovha.

Mundau metinogara, kunezvibhedhlera zvevana vadodori, kwavanoyenda korapwa kana varwara. Vaswikeyo, vane zvavanotoyiteyo zvekuti kwaswura nyama dzawo veyitamba kuti vakasire kugwinya vapone.

Vanjezana kana kana vabva kobara vanoenda nevana kuzvibhehlera vanofanirwa kupetuka nevana vachiningirwa kuti varikungwarirwa zvakanaka ere uye nekubaisa majekiseni avo.

Muntaraunda mwedu mwatinogara mune mbatso dzezvibhedhlera dzevana vadodori kuti kana vazwa mukhuhlani voemda kuzvibhedhlera iyoyo vorapwa vopona.

Kuchindau kwedu unono kune mhatso pheya dzakasiyana-siyana dzemuchibhedhlera cheana adodori dzekuti vakarwara kana kuzwa mukhuhlane vanoenda, vopuwa mutombo, vorapwa vopona.

Kuzvibhedhlera unono kumandau kwedu unono kunezvibhedhlera zvevana vadodori zvekuti vana vadodori kana varwara vanoenda imwi woye votovhenekwawo ngemuchini kuonekwa kuti mukati mwenyama dzavo vanozwei voona kurapwa vopona.

Mundau mwedu matinogara kune mbatso dzechibhehkera dzevana vadodori kuti kana marwa vanoenda vorapwa mukuhlani yavo nemichini yakasiyana siyana vopona.

Muzvibhehlera medu munomu mundau mwatinogara kana wairwara wazwa mukuhlani iriyo mazuva ano aya unoenda kuchibhedhlera wohamba woguma woronza chirwere chaunozwa woningirwa umwe naumwe.

Muzvi bhehlera mwedu umo muma ndau mune mbatso dze mukati kati dzine michini yechi manje manje ino ongorora mukati me nyama dzedu kana makodo edu panenge pei rwadza kuti vaone kupa mutombo vapa rape .

Muntaraunda medu munomu, mune zvibhedhlera zvakasiyana siyana, zvine michina yechimanje manje, inoto vheneka mukanwa kuti vaone chinorwadza.

Muzvibhedhlera mwedu zvakatitenderedza kumandau uno ukaendeyo kune mphatso dziri ngemukati munoongororwa mitombo yakasiyana siyana kuti vazopa vantu vanenge veizwa mukuhlani zvinoenderana nekurwara kweunoita.

Muzvibhedhlera unono kumandau unono kune mbatso dzemukati muzvibhedhleramwo umomo munoongororwa mutombo yakasiyana siyana inozoda kudetsera vantu vanenge varwara kurapa zvirwere zvakasiyana siyana.

Muzvibhedhlera medu munoumu mumaNdau munemichini yechimanje manje inoogororora nyama dzedu nechemukati kati kuti pane panorwadza voona kuhloyiwa vachiningira pamuchini wechi manje manje kuti zvakadini mukati mwo.

Mundau mwetinogara ere kune zvibhedhlera zvakasiyana siyana dzi dzie zvine mhatso dzemukati kati dzinoongororwa mutombo yekuti vantu varwara varapiwe wopuwe mutombo unoenderanentenda yeunozwa.

Muzvibhehlera munomu mundau dzetinogara munemhatso dziringemukati kati kumandau unono dzinonge dzakabekwa mutombo yakaongororwa kuti ibatsire kurapa nhenda dzakasiyanasiyana kuti vanhu vapone.

Vantu vanenge veizwa muzwazwazwa neavo vakatwara mimba vanoenda kuzvibhedhera mumhbatso dzemukati-kati kwavanosvika vohloiwa ngemuchini voningirwa kuti mukatimwo makanaka ere.

Muzvibhedhlera mwedu munomu mune mbatso dzemukati kati dzine mishina yechimanje manje ngekuti madhokodhera anoningira mitombo inonatsa kuita pachirwere chaunenge weizwa kuti mikhuhlani irapike zvakanaka usapixhanisa mitombo.

Mundau metinogara kune mhatso dzinotengeserwa mitombo yakasiyana- siyana ,iri mumabhodhleya akasiyana-siyana, yekuti munthu azwa mukhuhlani, woenda kotenga, wophuza ,wopona.

Mitombo inotodawo kufukidzirwa pakanaka kuti kana tooenda kundoitenga kumhatso kwainotengeserwa totenga tomwa yakachena.

Mundau matinogara umu munembatso dzonochengetera mutombo yakasiyana siyana yakavhurwa mutombo imweni inotodawo pakanaka pekuchengetera kana warwara woenda kotenga womwa.....

Mundau medu mwatinogara kune mhatso dzakasiyana-siyana, dzinotengeserwa mitombo yakasiyana-siyana. Kuti muntu azwa mukuhlani oenda kotenga mutombo omwa kuti aone kupona zvakanaka.

Mundau munomu mune mhatso dzakasiyana siyana dziri kundau dzakasiyana siyana kumatundu uno dzinotengeserwa mitombo dzekuti muntu akazwa mukhuhlani oenda kunotenga mitombo omwa opona.

Mundau mwedu mwatinogara umwo mune mhatso dzakawanda dzakasiyana siyana kunotengeserwa mitombo yakasiyana-siyana yekuti kana vanhu varwara voende kootenga vomwa opona.

Kundau yekwedu uno uno, kune mbatso dzinoiswa mitombo yekuti vantu varwara yakasiyana siyana, wotenga woenda komwa kuti mikuhlane yavo vapone.

Unono huchindau unono kune mbatso dzepashi kwouya mbatso dzemudenga dzinotengeserwa mitombo dzekuti kana warwara woenda kootenga mutombo yechimanje-manje kana yechiwantu womwa wopona.

Muntharaunda metinogara kana mundau dzatinogara kumandau unono kune mbatso dzakawanda dzinotengeserwa mitombo yekuti kana tarwara toende kotenga tomwa toona kupona.

Mundau mwedu muno mwetinogara kune mphatso imwi woye dzinotengeserwa mutombo dzakasiyana siyana yechimanje manje neye mimbiti kuti kana worwara woenda kotenga wopona.

Kumandau kwedu unono mitombo inotodao pekubekwa pakanaka kana pekuhlunurwa pakanaka hino unono kumandau kune mbatso inochengeterwa mitombo yekuti kana tarwara totoenda kotenga tomwa topona.

Mundau mwetinogara mune mbatso dzinotengeserwe mitombo dzakasiyana siyana. Imweni inonga iri mumabhhleya yechiantu kana yechimanje manje yeunoti warwara woende kootenga wopuza wopona.

Mundau medu munomu metinogara kana muntaraunda metinogara mune mphatso dzakawanda dzakasiyana siyana dzinotengeserwa mitombo imi nayi yekuti arwara unoenda kotenga mutombo opuza opona.

Mundaraunda matinogara kune mbatso dzakasiyana siyana mundau dzakasiyana siyana munomu munandau inotongeserwa mutombo wekuti kana munhu arwara ondotenga mutombo opuza opona.

Unono kwedu kwetinogara unono kumatundu kune mbatso dzakasiyana siyana dzepashi dzemudenga dzinotengesa mitombo yekuti kana vandu varwara voenda kotenga vomwa inenge irimumabhohlera imweni yacho vopona.

Muchindau medu munomu munemhatso dzinotengeserwa mishonga kana mitombo yekuti muntu akarwara oenda kotenga mitomboyo yechindau. Kana kuti yechimanje-manje opona.

Kumandau kwedu unono kune mhatso dzinotengeserwa mitombo yekuti kana muntu arwara oenda kotenga mitombo iyoyo. Inenge iri pakavharwa kuti pasapinde mututu kana kuti mabhodhleya.

Mumandau muno mundau mwedu mwatinogara kana muntaraunda mwedu mwetinogara kune mbatso dzinotengeserwa mitombo yakasiyana siyana kuti muntu arwara oenda kotenga mutombo wopuwa womwa kuti upone.

Unono ere kune mbatso dzinotengeserwa mitombo kunyari yechindau kana kuti yechibhoyi inenge iri mumabhohleya kana kuti zviri muzbibhohleya varwara votenga.

Unono kumandau unono kune mhatso dzine mitombo yekuti kana muntu varwara voenda kotenga. Mitombo inoiyi yakasiyana-siyana kune mitombo yechimanje-manje iri mumabhodhleya. Kana yemutombo yekudhaya idzi dzekudhaya vopona.

Nduma ngaihambe munyari muntaraunda metinogara kana mundau dzatinogara isusu mandau kana kuti kubanze kwenyika yeZimbabwe kuti muntu arwara ngaaende kuzvibhedhlera orapwa opona.

Dhuma ngaihambe kundau dzedu dzatinogara, kana kundau dzese dzese dzinogara antu akasiyanasiyana nemipira yakasiyanasiyana, kuti kana varwara ngavaende kuchibhehlera voorapwa vipiwa mutombo.

Nduma ngaihambe mundau dzatinogara kana mundaraunda mwatinogara teibhuirwa kuti kana wanzwa mukuhlani muntu ngaaende kuzvibhedhlera zviri padhuze varapwe vapiwe mutombo .

Nduma ngaihambe kunyari kuri kwatinogara kuti mundu kana arwara enda kuchibhedhlera korapwa ingafambiswa ngemajaha kunyangwe ngntombi dzeihambisa vantu ngavarapwe.

Vantu ngavahambise nduma kweshe-kweshe kunyari kwevanogara ,mumantaraunda nemundau mevanogara vachitaurira vantu kuti muntu arwara ngaahambe aende kuchibhedhlera korapwa ,opuwa mutombo opona.

Nduma ngaihambe kuvantu kadzi, kuvantu rume kana kunyati ana adoridori nduma ngaihambiswe. Kuti kana vantu varwara ngavaende kuchibhedhleya vandorapwa vokupuwa mitombo yechimanjemanye kanyange yembiti dzekudhaya vamwe vapone.

Nduma ngaihambe kumandau kwedu iyoyo kana kundaraunda iyoyo veitaurira vantu vakasiyana siyana nemitombo kuti varwara vaende kuzvibhedhlera vopuwa mitombo vapedza vopona.

Ndombi ngaihambe peshe peshe kunyange ikahambiswa ngeasikana kana kuti mujaha wechidoko kana vantu vakuru kuti kana munhu wazwe mukhuhlani enda kuchibhehleya woopuwa mutombo wokumwa.

Nduma ngaihambe muntaraunda dzatinogara kana kundau dzatinogara kuti muntu arwara ngaaende kuchibhedhlera osvika opuwe mutombo omwa ndookuti apone .

Nduma ngaihambe kweshe kweshe kungave kundau dzatinogara kunyangwe kumatundu kumandau kuti vantu azvina ndava kuti mukuru kana mudodori arwara ngaende kuchibhedhlera orapiwa opuwa mutombo opona.

Nduma ngaihambe kundau yedu yemandau Ingahambiswa kunyati nevana vadodori kana ndombi nemhandara kuti vantu Vakarwara ngavaende kuzvibhedhlera vopuwa mitombo vopuza vopona.

Zvakabaanaka kumandau unou kuti nduma ihambiswe ngemhandara nemajaha mundau dzakasiyana siyana veibhuira vantu kuti kana warwara munhu enda kuchibhedhlera upone.

Nduma ngaihambe kundau dzakatitenderedza kumandau unono .Kunyari kundau kwatinogara ,kunyari kuti pari ngepari kana pashi pemimbuti shoko rekuti kana vantu varwara ngavaende kuzvibhedhleya vapone.

Nduma ngaidaidzirwe muntauraunda dzakasiyana siyana kunyangwe kundau dzatinogara kuti vantu veshe kunyangwe vari mudhuze vazwe kuti muntu arwara ngaaende kuzvibhedhlera apone.

Nduma ngayihambe kundau dzakasiyana siyana kuti kana vantu veyibhuyirwa kuti kana varwara ngavaende kuzvibhedhlera vosvika vorapwa vopiwa mutombo vomwa vopona.

Nduma ngaihambe naa kunyati kuvantu rume ngavahambise nduma kundau dzakasiyana siyana munyika munomu mwetinogara kumandau kana kubanze kwenyika kuti vantu varwara ngavaende kuzvibhedhlera varapwe vapone.

Nduma ngaihambe munharaunda munomu mwemandau. Vantu veifundiswa ngekupona kuti kana vantu vazwa mikhuhlani ngavaende kuzvibhendlera voorapwa.

Nduma ngaihambe kundau dzakasiyana siyana antu eibhuirwa ngendaa yekupona. Kuti kana varwara ngavarumbe kuenda kuenda kuzvibhendlera. Vopuwa mitombo yakasiyana siyana vomwa, vopona.

Kunyangwe unono kumandau kwedu unono kune zvibhedhlera zvakasiyana siyana zvinopa mitombo yekuti vantu varonge mhuri kunyati ntombi dzinopuwawo dzeida kumwa mitomboyi.

Mundau dzetinogara kumandau unono madzimai anoenda kuzvibhedhlera osviika ofundiswa kana kuisirwe zviro munyama dzavo kuti varonge mburi.

Madzimai mundau mwetinogara anokurudzirwa kuti aende kuzvibhehlera kohloiwa kana kuti ngendaa yekuronzerwa ngendaa yekuronga mhuri pamweni pacho vanonga veitobaiwa ngenaiiti.

Muntaraunda mwetinogara kuzvibhedhleya kwetinogara madzimai anoenda kopuwa mitombo kana mapilizi ekuronga mphuri kuti vasazobara vana vavasikadi.

Mundau medu kana muntaraunda mwetinogara mune zvibhehleya zvakawanda, zvakasiyana-siyana zvinofundisa vantu kunyati weinyada kuronga mburi, varonge zvakanaka.

Zvakanaka mundau mwedu mwetinogara, kuti ndombi kana kuti vasikana vabva zera, vapuwe zvekuvhara ngazi kana kuti vakura vaone kubatsirika.

Nduma inofanirwa kutenderera mumadzimai eshe emumuganga mwetinogara kuti vantu vanofanira kubika zvekurya zvakasiyana siyana zvine marapirewo ezvinoita imweni mukhuhlani.

Mundau mwetinogara kana mumamizi mwetinogara vanhurume nevanhukadzi vakaroorana vanofanire kuenda kuzvibhedhlera koofundiswa ngendaa yekuronga mhuri kuti vasabare vana zvakawandisa.

Mundaraunda medu matinohamba munomu mune zvibhedhlera zvakawanda kumaNdau unonu zvokuti vantu kadzi kana veida kuronga ngezve mburi vanoenda kuzvibhedhlera kopuwa mutombo.

Kundau kwedu kuno kwetinogara kunezvibhedhlera zvinodetsera vantu kuti vechida kurongedza mhuri vanoenda kobhiirwa ngekurongedza mhuri kwakhona.

Muntaraunda mwetinogara kana mundau dzatinogara, vantu vakuru varume nemadzimai vanoenda kuzvibhehlera vodzidziswa ngekuronga mhuri.

Zvibhedhlera zveunono kwamaroro unono, vantu vanenge vane mimba madzimai anoenda kuzvibhadhlera koongororwa kuti vana vakagara zvakanaka ere kana kupuwa mutombo yekurapiwa

Muntaraunda mwedu munomu kana mundau mwetinogara mune ndau dzakawanda dzezvibhedhlera dzekuti kana vantu veida kuronga mhuri vanoenda kuchibhedhlera votaurirwa marongero emhuri.

Nduma ngaihambe yekupona kwemijaho, inobatsira kuti muntu veshe aziye kuti kana ukaita mujaho unoponera makodo ako emukati anokupa ndaramo.

Ntombi kana majaha vanofanira kutwasura makodo avo ngemujaho , izvi zvinobatsira kuti makodo avo vakure vakagwinya pakupona kwavo.

Muntaraunda mwetinogara kana mundao dzatinogara dhombi kana majaha vanozvitatamura mwiri nguva dzavo kuti vakure vakagwinya zvinoabatsira pautano .

Mundau medu muno harabesanwa revantu kunge vana vachiri kungokura kana vantu vakuru kuita mujaho wekutatamudza makodo kuti akure akagwinya zvinovadetsera pakupona

Munda yedu yaMarure, antuwee kune ntange mutange, yevantu vane mwera yakasiyana-siyana ,yekuti vanoita mijaho yekugwinyisa makodo avo, kuti vapone zvakanaka.

Mundau metinogara munoitwa mujaho yakasiyana siyana yekuti vantu vaone kugwinya makodo awo zvinobatsiridza ndaramo yemuntu weshe mujahodzo.

Mashakani yemimbiti dzekumandau unono amweni acho itori mitombo inotoponesa mukhuhlane yevantu vakasiyana siyana kana mbiti dzacho kana nzinde, muntu warwara womwa.

Mundau metinogara mune mbiti dzakasiyana siyana kana mashango akasiyanasiyana anotidetsera kugadzire mitombo yechiantu kuti tarwara topuza topona.

Mundau mwedu mwatinogara munomu kune mbiti dzakasiyana siyana kana kuti mashango akasiyana siyana. Amweni acho anotosimwa pamba anodetsera kugadzira mitombo yechinyakare kuti vanhu vazwa mukhuhlani vapone.

Muntaraunda matinogara kana kana kumandau unono kwetinogara, kune mbiti dzakasiyana-siyana, dzinogadzirisa mitombo. Mitombo yacho inohluzwa yoti...yopuwa vantu kana vaenda kuzvibhedhleya, vomwa, kuti vaone kupona.

Unono Kuma ndau kwedu unono kune mimbiti inogadzira mutombo yechivantu kana yechinyakare yekuti kana muntu arwara kama kuzwa mukhuhlane unopuwa mutombo omwa opona.

Mumatuntu mwetinogara munomu, iii imweni mitombo inoonekwa mambiti dzacho dziri pakati pemapuwe pedzinenge dzakamera, asi tinodzichengetedza tigadzore mitombo, tione kumwa, tipone.

Kumandau kwedu unono vantu vakarwara, kune mitombo yemimbiti yekare iri mumabhodhleya inogadzirwa ngevantu. Vanomwa vopona.

Kuchindau kwedu unono kune mimbiti yakasiyana-siyana yekuti muntu akarwara omwa mutombo yemimbiti yechiantu kuti nyama dzake dzione kugwinya apone.

Mbiti inogadzirisa mitombo yechivantu yekuti vantu vamwe varwara kumandau unono, tinoingwaririsa maningi. Ngekuti inotibetsera kuvheneka kana kurapa panenge peirwadza.

Mitombo yekare inogadzirwa nemumbiti kana kuti mashango. Inobetsera kuti kana muntu azwa panorwadza mukuhlani onwa oona kupona.

Mundau medu munomu kana kuti kuntharaunda dzetinogara kana munthu arwara unorumba kuchibhedhlera osvika opuwa mutombo opuza kuti apone.

Mundau mwetinogara mune mimbiti yakasiyana siyana nemashango akasiyana siyana anogadzira mitombo yekuti vanthu vazwa mukhuhlani vamwe vapone.

Kumandau unono raabesanwa vantu kugadzira mutombo wechiinyakare yemimbiti kuti vantu vaone kumwa kana vazwe panorwadza vopona.

Mumamizi mwedu mwatinogara mune mumbiti yakasiyan siyana yekuti kana muntu arwara inogadziriswa mutombo muntu opuwa omwa inenga yakahluzwa omwa.

Mundau munomu mu ndaraunda dzakati tenderedza mune mbiti yaka siyana siyana kana kuti mashango anogadziriswa mitombo ye chinyakare yekuti vantu vamwe vapone.

Mundau munomu metinogara, mundau yamarure ineyi, mune mitombo inogadzirwa ngembiti dzechivantu, koodetsera vantu kuti ,kana vazwa mukhuhlani ,vomwa ,voona kuponaa.

Mundau medu matinogara kana mundaraunda medu matinogara kune ndau dzinofarirwa mbiti dzechibhoyi dzinogadzira mitombo Yekuti vantu vamwe vapone.

Muntaraunda munomu mundau yamarure munomu kune mitombo inogadzirwa ngembiti yechivantu. Yeiiswa kupimwa-pimwa kuti vantu atenge amwe apone.

Mitombo yembiti dzechinyakare kana kuti mashango enharaunda yatiinayo munomu anogadzira zvekuti vanthu vapone. Munhu warwara womwa mutombo wechivanhu wopona.

Mundau metinogara munomu mune mbiti dzakawanda dzinogadzira mitombo yechivanthu kana kuti mashango anogadzira mitombo yechivanthu ,oiswa mumabhodhleya ekuti kana vanthu varwara vopuwa vomwa.

Kuhloyiwa ndiyo yatandaramo yemuntu weshe weshe. Kunyari kuzvichechana kana kuvantu akuru, vantu vanofana kohloyiwa vopuwa mutombo wechintu vomwa vopona.

Antu wekumandau kwedu unono kune mimbiti yakasiyana siyana inogadzira mitombo yechivantu kuti vantu varwara vanzwa mukuhlani vopuwa mitombo yakahluxa vomwa vopona.

Mundaraunda metinogara mune mbiti dzakasiyana siyana dzinogadzira mitombo yechivantu kuti kana vantu varwara vomwa mitombo yechivantuyo vopona.

Mundau yatinogara yaMarure ineyi kumandau, kune mbiti dzakasiyana-siyana dzinogadzira mitombo, kuti vantu vamwe vazwa mikhuhlani. Kana munyari mumvura ,inoiswa mitombo vantu vomwa.

Kuhleya kuti ndaramo dzevantu dziri tatamukeyi, vanhu raadika-dika kuhamba veitora mimbiti yechinyakare, nemashango echinyakare ,kugadzira mitombo, yekuti vantu varwara, vamwe vapone.

Muntaraunda mwedu mwetinogara kana muntu arwara unoenda kuchibhehlera osvika opuwa mutombo wembiti dzechivantu kuti apone.

Isusu unono kumandau kwedu unono kumatunhu kumatunhu kwetinogara. Takatenderedzwa ngembiti echivantu yatinoshandisa kana mashango echivantu etinoshandisa kugadzira mitombo, yekuti timwe tarwara topona.

Mundau mwetinogara mune mbiti yakasiyanasiyana yechindau kana mashango akasiyanasiyana anobetsera kugadzira mitombo yekuti anhu apone kana mututu wekuti tifeme.

Isusu takakomberedzaa nembiti dzechinyakare kundau unono kwatinogara kana mashango echinyakare akandowanda mundau unono matinogara atinosahndisa mitombo.

Mundau metinogara kune zvibhedhleya zvine mitombo yechivantu inenge itori mumabhodhleya yekuti ukaenda weizwa mukuhlani, unopuwa wouphuza kuti upone.

Mundau mwedu m kumaNdau munomu kunembiti dzakawanda dzinonasira mitombo yechivantu, yekuti muntu azwa mukuhlani opiwa mitombo inenge iri mumabhodhleya imweni yacho.

Kuchindau tinogonda kuti mitombo inobva kumashakani nenzinde inopedza mikhuhlani yakasiyana siyana kana vanhu varwara vanopona.

Muntaraunda mwedu munomu, mune mbiti dzakasiyana-siyana dzinogadzira mitombo yechivantu, kuti kana muntu arwara omwa mutombo, opona,

Kumatunthu kwedu unono kwetinogara kumandau uno ,kune mimbiti yakasiyana-siyana, inogadzira mitombo yechivantu ,yekuti kana vantu vazwa mukhuhlani ,vomwa vopona.

Mundaraunda matinogara kana mundau matinogara mune mimbiti akasiyana-siyana inogadzira mutombo Yechinyakare yakahluzwa yekuti muntu arwara oenda kuchibhedhlera opuwa omwa opona.

Kumandau kwedu unono kune mbiti dzakasiyana-siyana, dzinogadzira mitombo yechinyakare yekuti kana vantu varwara vomwa voona kupona.

Vantu unono kumandau unono vachambokona kugare pashi ere, ngekuti raabesanwa, kugadzira mitombo, ngembiti dzakatikomberedza dzechivanhu kuti kana vantu varwara vomwa mitombo yechii yechivanthu vopona.

Muntaraunda mwatinogara mune mashango kana miti dzakasiyana siyana dzinobetsera kugadzire mutombo yechinyakare yekuti kana vantu varwara vamwe vaone kupona.

Mundau medu matinogara mune mbiti yakasiya siyana kana mashango akasiyana siyana anogadzirisa mitombo yechinyakare yekuti vanhu varwara vamwe voraramiswa vopona.

Mundau mwedu mwetinogara mune mashango echinyakare kana mumbiti yechindau inogadziriswa mitombo yekuti kana tarwara mukhuhlani tomwa topona.

Mumbiti kundau unono kwetinogara, inogadziriswa mitombo yekudhaya kana yechinyakare kuti vantu varwara vaone kumwa vapone.

Mundau metinogara kana kumaNdau uno uno kune mimbiti dzakasiyana-siyana kana kuti mashango akasiyana-siyana anogadzira mitombo dzechivantu kuti vantu varwara vomwa voona kupona.

Mundau yatinogara inoyi kumandau unono kune mitombo inogadzirwa nemimbiti yechiandu yekuti kana muntu arwara unomwa mutombo iwowo opona.

Mumatundu unono echindau kune mimbiti yakasiyana-siyana inoshandiswa kugadzira mitombo yekuti vantu vanozwa mikuhlani varapwe vapone.

Vantu vari mu ndaraunda medu munomu veshe vakarwara vano enda ku zvibhedhlera zviri padhuze zvine mitombo yechi manje manje vogumeyo vopuwa vohloza kuti vapone.

Mbiti iriunono ineamwe mashakani atinoto shandisa kugadzira mutombo yechivanhu mumandau unono kuti vantu vamwe vapone kana amweni mashango atino shandisa kumwa nenzinde dzawo.

Mundau mwedu munomu metinogara kana muntaraunda mwetinogara munemashango echinyakare kanamimiti yekudhaya inodetsera kugadzira mitombo yekuti vantu vanwe kanavarwara.

Kumatunhu unono kumandau kwedu unono kune mbiti dzakasiyana-siyana. Kana mashango akasiyana-siyana anogadzira mitombo yekuti kana vantu varwara vomwa vobatsirika vopona.

KuChindau kwedu unono kune mitombo yakasiyana siyana inomera, vanthu vanotoingwarira vachizoishandisa kana voorwara.

Mundau medu munomu kana munharaunda mwetinogara mune mimbiti yakasiyana siyana kana mashango akasiyana siyana anogadziriswa mitombo yechinyakare yekuti vantu vamwe vapone kana varwara.

Isusu kuchindau unono kumatuntu unoo. Kune mumbiti dzakasiyana-siyana dzinogadzira mitombo yakasiyana-siyana yekurapa mikuhlani yevantu. Kana vantu vazwa zviyaiyo mumwiri dzavo, vanomwa mitombo iyoyo vopona.

Mundau mwedu mwatinogara kune mashango akasiyana siyana kana mimbiti yakasiyana siyana inogadziriswa mitombo yechinyakare yekuti vantu vamwe vapone kana varwara.

Mumizi medu metinogara kune mashango akasiyana-siyana kana mbiti dzakasiyana-siyana dzinogadziriswe mitombo yechivantu. Kuti kana vantu wazwa mukuhlani womwa, wopuwa wopona.

Mundau mwetinogara, kana kuti muntaraunda mwatinogara kumandau unono kutori nembiti dzinosimwa pamuzi dzinohliwa dzinogadzira mitombo dzechibhoyi kuti vantu vapone.

Mundau metinogara munomu, mundau yaMarure ineyi, ine mbiti dzakasiyana-siyana ,kana mashango imwi nayi, akasiyana-siyana, anogadzira mitombo, inenge yakahluzwa yekuti vantu, kana varwara vamwe va....

Unono kumatunhu unono ere kumandau kune mbiti nemashango akasiyana siyana anogadzire mitombo yechivanhu yekuti kana vantu vazwe mukhuhlani vapuze vapone.